niriba n-ʒeya ŋɔ bɛ shɛba dabimi ka shɛba zaya bɛ yela neem' piɛla yino wuɣila o nu' bil' biɛlinli n-tiri zuɣusaa yino gbubi foon n-kpa o tiba

Bia n gbubi dawulɛ ʒɛya ŋmɛra bia maa yɛla daliya piɛlli ka piri namda dozim o nyaanga bihi ni ninkura n ʒɛya ka yino yɛ daliya giriin ka zaŋ o nuu tabi o gbiaɣu

Salin gbiribi n boŋo yino kurimi ka gbubi soobuli ka piri muɣuri yino yɛ liiga dozim ka gbubi ŋmani o nuuni ka yino gbubi pai o nuuni tihi n ʒɛ bi nyaangi ŋo kom n do bi nyaangi ŋo

niriba n-zaya ŋɔ bihi ni niŋkura bihi maa ni yino yela liiɡa zaɣ' dɔzim ka so jinjan' sabinli ka piri namda sabinli zaalifoon n-ʒeya ŋɔ so ɡbubi dari ayi o nuu ni n-ŋmɛri li bia n-ʒe timpana ɡbuni ŋɔ ka ye liiɡa ʒee ka wuɣi o nuhi ayi zuɣusaa

Daani n boŋɔ ka niraba ʒiya daa maa ni kpaɣara bɛla tahani ʒɛya ka paɣaso kuri di gbuni ka zaŋ o nuu niŋ kpaɣara maa ni o pii so ʒiya o luɣuli zuɣu ka fatireza nim ni kueiga doya

Ashibiti m-bɔŋɔ niriba nyɛla ban do gariti zuɣu ka shɛba ʒe zuɣusaa doo n-ye siŋgileeti piɛlli n-ʒi garo zuɣu ŋɔ koma n-yili zuɣusaa ŋɔ.

sarati n-niŋ ka niriba dandi binyɛhiri n-kpɛri duu bɛ yela neem' piɛla ka niŋ nyɛpɔbirisi bɛ nyaaŋa tihi saya

Doo n ʒɛya ka gbubi chinchin liiga ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni ka pili zipiligu ka kpa ninkpara o boɣu zuɣu liiga dozim n paya o luɣuli zuɣu bin nyura kolba daadaka Bihi n ʒɛ n baɣa o

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka ga woochi o nuuni ka o tooni teebuli ʒɛya ka labtop tamya ka gilaasi kolba tamya ka buku pa teebuli maa zuɣu

Niraba n ʒiya ŋo paɣaba ni dabba ka so bob tani chinchini ka yɛ nyingokoriti ka piri bansi o nuuni n wori waa dabba maa yino ŋmɛrila dala ka la n nyili o nyina

Niraba n ʒiya paɣaba mini dabba bi ʒila teebili gbuni teebuli maa zuɣu labtop nim pami ka buku nim paya n ti pahi anfooni so ʒɛla dikpuni piɛlki gbuni ka zaŋ o nuu tirili ka yɛ daliya sabinli

Bihi ayi n ʒiya ka doo ʒɛ n baɣaba ka tabi o shee ʒɛya ka bia yino ʒɛya ka muɣu omaŋ ʒɛya bihi ayi maa yino ʒila tiŋa ka yino zaŋ o nuu niŋ o zabiri ni n larigira

naa n ʒia ŋɔ paɣa nyɛla ŋun ʒi m-baɣi o luɣili ka bɔbi bɔb' piɛlli o luɣa ni o nyaanga salo nyɛla ban ʒia ka bɛ to takayuyanima n gili ba shaba ʒimi ka ye liiga piɛla ka di to zaɣ' sabila

Salin gbiribi n ʒɛya ŋo yino yɛla liiga buluu ka so jinjɛm ʒiɛ ka yino yɛ liiga piɛlli ka tam kunkun zuɣu yino gbubi tahapoŋ o nuuni ka paapu nim doya

Laa n-zaya ŋɔ ka bindirigu be di ni bindirigu maa n-nyɛ banku nanzua nimdi zahim ka ʒiɛri be di ni

Doo mini bia n ʒiya n diri bindirigu bindirigu. Maa tamla teebuli zuɣu teebuli maa zuɣu gilaas kopu nim nyɛla din tamya ka pileet nim tamya ka diriti pa dizuɣu

Tipa nim n ʒɛya ŋo bi nyɛla zaɣ ʒiɛhi ɛskavɛta ʒɛla tipa shɛli nyaanga giraada nyɛla din toori tankpaɣu n niŋdi tipa shɛli ni salin boɣali ni ka di ʒɛya

Sarati n niŋ palli zuɣu paɣa nyɛla ŋun ʒi tingbanni ka gbubi bia o nuuni ka kuhura shikuru bihi nyɛla bin ʒɛ o nyaanga ka nyaɣa baaji nima doo nyɛla ŋun yɛ liiga dozim n kuri o tooni do so gbubi foon ŋmaaro ka yaagi o noli ka moto do o tooni

Sarati n niŋ palli zuɣu dabba ayi nyɛla ban ʒɛ palli maa yaɣali lora nim n nyɛ din tam palli ŋɔ zuɣu loori shɛli nyɛla zaɣ piɛlli n baɣa boosu waɣanli shɛli din nyɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣa n ʒɛya ŋo o ʒɛla duu ni n tabi adaka waɣanli din nyɛ zaɣ vakaɣali adaka maa zuɣu pileet n tamya ka laa tamya hita kaap tamya ka foon paya fulaawaasi tamla dizuɣu dikpuna maa peentila zaɣ piɛlli

Paɣa n do n dali chinchina ka la n nyili o nyina ka wuɣu o nuu zuɣusaa ka gbubi foon o nuuni chinchina maa nyɛla chinchini konkoba konkoba

Paɣa n ʒi tahapoŋ ʒɛya ka ka tizuɣu piɛlli ka pili zipiligu ka gbubi baskɛti o nuuni ka binyahari bɛ dinni binyɛra maa n nyɛ polish nima birash nima ka gbubi laɣari o nuuni tahapoŋ maa ni binyahari n bɛ dinni ka di nyɛ bin sabila polish nima

Paɣa n ʒi n tabi dikpun Dikpuni maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di gbunni booi zaɣ sabinli o ʒimi maa ka gbubi su bili o nuuni ka ŋmahari waagashe o tooni gbambihi ayi nyɛla din ʒɛya ka kurifooti ʒɛya ka silba tam di zuɣu

salo n-ʒeya ŋɔ paɣiba ni dabba bɛ ʒemi n-wari waa ka gbubi dari bɛ nuu ni bɛ nyaaŋa tihi saya ka so bi ye daliya ka la n-nyili o nyina ka pili zipiligu

salin gbiriba n-ʒeya ŋɔ yino kurimi ka ye liiga buluu o nyaaŋa panyi dibaa ayi zeya ka kom doya kom bela gbambila ni zeya o nyaaŋa yaha shɛba ʒemi ka gbubi soobulinima

Paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka wuɣi o nuu ka nyili o nyina o nyaanga doo ƶɛya ka gbubi yɛ duɣurigu n zaŋ kpa o noli so ʒɛ o luɣulu ka gbubi bin piɛlli n zaŋdi tiri so

niriba n-tam palli zuɣu n-chana bɛ shɛba yela neen'sabila shɛba ye neem' piɛla shɛba ye neen' kɔŋkɔba bɛ shɛba pili zipila jirambisa waɣila nyɛla din ʒe m-baɣi ba ka tihi ʒeya

Sarati n niŋ palli zuɣu niraba nyɛla ban bɛ dinni n ʒɛya lihiri ba palli maa zuɣu fulaawaasi nim sansaya lora nim biɛni moto baribi biɛni loori ʒiɛ shɛli ʒɛla loori shɛli din niŋ sarati maa gbuni

Paɣaba n ʒiya ŋɔ bi sola chinchina ka yɛ nyingokoriti bi ʒila tahapona ka binyhari bɛ dinni ka di bɛ roba nim ni bi nyaanga roba nim ʒɛya ka sal nim ʒɛya ka tihi ʒɛya

Daani ka niraba ʒɛya ŋo moto baribi ni tiŋ chɛndiba doo pilila zipili piɛlli ka gbubi foon zaɣ dozim o nuuni loori piɛlli n ʒɛya ŋo jiranbiisa waɣala nyɛla din ʒɛya kubɛ pa teebuli zuɣu ka niraba ʒi di gbuni

Ʒiɛɣu n ʒɛ n wurim yiya fui taha nima yiya maa nyaanga kpukpali tihi n saya zuɣusaa ku n sabigi woya dola taabo nim zuɣu

niriba n-tam palli zuɣu n-chana bɛ shɛba yela neen'sabila shɛba ye neem' piɛla shɛba ye neen' kɔŋkɔba bɛ shɛba pili zipila jirambisa waɣila nyɛla din ʒe m-baɣi ba ka tihi ʒe

Paɣa ni bihi n ʒɛya ŋɔ bi ʒɛmi tabi Dikpuni gbuni dikpun maa zuɣu sabi pa dikpuni maa gbuni parantɛ punti din peenti zaɣ sabinli ʒɛmi bihi maa ni yino sola jinjɛm piɛlli paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka di boɣari koɣali zaɣ sabila

Laa n-zaya ŋɔ laa nyɛla zaɣ’sabinli ka bindira be din ni bindira maa n-nyɛ galli dibaayi bɔraade dibaanahi paya

Laa n ʒɛya ŋo laa maa nyɛla zaɣ sabinli n tam soŋ zuɣu laa maa puuni boraadɛ nim bɛni mi ka galli dibaata bɛni ka zahama bɛni naanzuu ti pahi manʒa ka di bɛ laa maa ni

tumtumdiba n-zaya ŋɔ bɛ yela bɛ tuma ni nɛma yili n-za nyaaŋa ŋɔ tihi n-zaya ŋɔ fiibaaro n-zaya ŋɔ bɔɣati n-zaya ŋɔ

Paɣa n ʒiya ŋo n chimdi boofurooto o luɣuli zuɣu tahali n ʒɛya ka yinga pilli silba tam pilli zuɣu ka piɛɣu tamya o luɣu shɛli zuɣu paɣaba n ʒiya ka yino gbubi bia ka bihi ayi ʒɛya ka yino ʒi n tabi dikpuni

Dabba ayi n bɛ duu ni ŋo yino pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka gbubi mashin shɛli bi ni mali chɛri zuɣu ka ga woochi yimo ʒila kuɣu zuɣu ka bob tanpiɛlli ka so jinjɛm sabinli

Bihi anahi n dabi kom gbuni n toora bi zaa gbubila boɣati nima yino gbubila silba boɣati ka yino gbubi roba boɣati ka di nyɛ zaɣ buluu ka yino gbubi gbambili piɛlli ka yɛ liiga zaɣ dozim

Daani n boŋo daa maa puuni boraadɛ nyɛla din pa teebulu zuɣu naanzuwa alibarisa bi tooni paɣa so gbubi bia ka yɛ liiga piɛlli ka bob bia maa tanpiɛlli

Paɣaba ayi n ʒiya ŋo bi nyaanga ka yino ʒiya yino yɛla daliya sabinli o nyaanga ka Alaafee ni kodu nim n ti pahi leemu nima ni paya ka di tam teebuli nim zuɣu

gbambiɣi n ʒeya ŋɔ ka zaɣima m-be di puuni niriba nyɛla ban ʒe di tooni paɣ' so gbibila gbambila ka zaɣima be dini ka o ye daliya dozim

dɔbba anahi m-bɔŋɔ yino tamla dariga zuɣu m-peentiri dikpuni yino tam pilli zuɣu ka gba peentiri dikpuni pilli maa zuɣu gilaasinima nyɛla din tiliya ka yino ʒe di gbuni ka yino ye liiga ʒee fiibaaro ʒe bɛ nyaaŋga

paɣiba ayi n-ʒaya wari waa bɛ yɛla tani nɛma ka ye nyiŋgokɔriti ka piri bansi ka piri yari bɛ naba ni bɛ nyaaŋa doo n-ʒaya n-ŋmaari ba fɔtonima

ashibiti tumtumdiba n-ʒeya ŋɔ bɛ yela bɛ tuma ni nɛma ka niŋ nyɛpɔbirisi ka pili di zipila paɣ' so n-ʒe tabi dikpuni ŋɔ ka piri namda sabilnli